Niraba n biɛni niraba maa nyɛla paɣaba mini dabba paɣaba ayobu yila bi ko ʒɛ bi tooni paɣaba ayobu maa worila waa bi yɛla nyingokoriti ka piri namda nima doo yɛ liiga piɛlli ʒɛ bi nyaanga ka piri namda sabinli

Kuɣusi n ʒɛya kuɣusi maa nyɛla kuɣusi ayi teebuli ʒɛ kuɣusi maa sunsuuni kuriti gba nyɛla din ʒɛ baɣa kuɣusi maa piɛɣu bɛ kuriti maani mori nyɛla din bɛ kuriti maa zuɣusaa kalo dibaata gba bɛ kuriti maani

Paɣaba n chɛna paɣaba maa nyɛla paɣaba ayobu ka ʒiri siliba taha ka paɣa yino gbubi baaji ka lihiri o nyaanga tia bɛ nimaani paɣaba maa pirila namda nima paɣaba maa ni bɛ shɛli maa kuɣa bɛ nimaani

Kom n doya ka sitima nim bɛ kom maa puuni tia piɛla foli bɛ ko kpaŋ maa tia maa nyaanga yili biɛni loori gba bɛ tihi maa gbunni kom maa nyɛla ko shɛli din zora ŋarim gba bɛ kom maa ni

Niraba n biɛni niraba maa nyɛla paɣaba mini dabba bi biɛla ko biɛɣu puuni taha bɛ bi sani gbambihi gba nyɛla din biɛni paɣa yino zaŋla ŋmani toori ko biɛɣu maa niŋdi gbambili puuni ka bi bob bobga bia n biɛni bia maa bi yɛ niɛma